Atye ka neno lee tim ma kilwongo ni til ocung mot i dyer tim ka ma lum tye iye ma gurin ento bene en tye ki kala ma buraun ki tunge bene tye madit iteng piny kunu tye bene yadi matino ki yadi madongo weny

Atye ka neno gudi lam ma okato kun ki iteng gudi men tye ot madit ma kigedogi gin aryo kun ot meno ki wero ma orange ma kicoyo i kome ni fotbet ka dong ki itenge enini tye ot dukan ma ki wero pe ki wero ki kala mo kiken ento wiye tar i nge kwija tye bene mac pol ma ocung ki i ngeye ma waya okato ki malo

Atye ka neno odi ma kigedogi i ka bedo man kun kingi cokcok dok bene coron tye ki itenge kenyo ma pe ki puyu kome ki cementi kun itenge ki tenge tye ma yugi opong iye matek tutwal macol

I cal eni atye ka neno mon adek ma gitye ka wot ki i yo lum eni kun dako acel otingo latin i gwoke ka dong mego madit tye otelo ayim ma oruko gomci ma pink kun oboyo wiye ka dong latin anyaka tye ki i dyere kun tyeng lum weng tye ma green.

Atye ka neno cing dano mo ma oyaro kun di cinge-ni tye iye nyig mwanyi ma ti iye mukene tye makwar mukene tye ma gurin mukene tye macol mukenetye ma bedo papo papo

Atye ka neno bur aryo ma kikwinyo kiumo wiye ki kavera macol dok bene kionyo kweyo idyere kweyo ma braun ki dong itenge kuca motoka matar opaking ki i doge kunu ki iwiye Malo yadi madongo bene tye ki idoge kunu.

Atye ka neno ot lega madit ma wiye kicweyo ki matangula dok kome bene kicweyo ki tiles ki dong yat bene tye ma orumu ngete yat otit madongo Kun ceng bene tye ka ryeng matek